Lɔre ahodoɔ ahye drobɛɛ. Na ɛdan bi si asaase akyi. Lɔre kwan no si asaase ne ho a ɛkyɛn bi nam so na nnipa bi nso retwam.

Atwediɛ bi twere dan bi ho a mmɔfra bi ɛtete so. Mmɔfra no bi sere, ebi nso ntaade ayɛ finn. Bɔtɔ ahoɔdoɔ gu wɔn anim. Rubber tuntum bi amoamoa nso si hɔ. Nwura nso gu nkwadaa n'anim. Ɛban no ho ayɛ finn.

Mmaayewa abien bi so nkyɛnse a wɔrehwɛ ɔbotan bi. Nnua mmienu si ɔbotan no anim a baako so ewu na baako nso wɔ ahabanmono. Ɔbaa baako gyina hɔ a ɔnso hwee na mmom waso ne sisi. N’ataadeɛ a ɛhyɛ no yɛ akokɔsradeɛ.

Nnipa bebree gyina ntoma adwofio bi, ntoma bebree sensɛn hɔ. Obi nso so nneɛma a ɔretɔn, nneɛma no yɛ kɔkɔɔ. Maame baako bi nso bɔ duku.

Dan fufuo bi si hɔ a ɛyɛ dada. Nkyɛnse a ɛwɔ so awe naakye. Papa bi gyina anim mu ɛretɔn ice cream. N'ataade ne ne kyɛ a ɛhyɛ no yɛ kɔkɔɔ. Maame bi gyina animu ne ne mma hyɛ ataade korɔ. Ne mma no baako di ice cream no bi.

Nsu kɛseɛ bi da hɔ. Mmɔfra nsia gyina anim a wɔn ho afɔ. Mmɔfra no nyinaa ɛyɛ mmarima. Ebi gyinagyina ɛbi kɔn so. Baako nso so asɔ baako nan, baako nso resere.

Nnipa nnan gyina hɔ. mmienu yɛ Aborɔfo. Deɛ ɔdi kan no yɛ tuntum. Ↄhyɛ kente. Agudeɛ gu ne kɔn mu ne ne nsa. Ↄhyɛ ahweneɛ nso. Ↄfoforɔ nso gyina n’akyi a wahyɛ sopɛɛse.

Nnipa dodoɔ bi ato santene mmiɛnsa wɔ asaase traa bi so, asaase ne so nyinaa yɛ mfuturo , nnipa ne bi yɛ mmaa, na bi nso yɛ mmarima. Nnipa no dodoɔ no hyɛ kyɛ.

Abusua bi te mpa bi so. Mpa no yɛ fufuo yɛ fufuo. Ɛyɛ agya ɛne ena ne ne mma miɛnsa. Mmofra no mienu yɛ mmaa ɛna baako nso yɛ bɛɛma.

Abaayewa bi gyina gyaade fɛɛfɛ bi mu. Na ɔrekasa wɔ ahomatorofoɔ so. Ɔsane nso rehohoro plɛte so. Na gyaade no ahyɛnsodeɛ yɛ fitaa.

Nnipa nson aboa ano wɔ pono bi ho. Abɛɛfo mfidie sisi wɔn anim. Nnipa no mu nnan yɛ mmaa, ɛnna mmienu nso yɛ mmarima. Ɔbaa tuntum baako gyina hɔ.

Mmaa mmienu bi te hɔ, baako abɔ duku hyɛ asomuade tenten. Aburo a ɛyɛ akokɔsradeɛ gu kyɛnse mu si n’anim wɔ gya so. Baako nso te akonnwa fufuo so.

Mmɛɛma bebree bi ɛwɔ keteke bi mu. Dodoɔ naa gyina so. Ɛbi nso te animoo. Afoforɔ nso tare hoo. Bebree naa hyɛ ɛkyɛ. Ɛbi so apagya wɔn nsa.

Nipadodoɔ bi gyina nsuo bi mu. Ɔbotan bi si wɔn akyi a nuo rebu fa so. Ɛbi yɛ mmaa, ɛbi nso yɛ mmarima. Ɛbinom apagya wɔn nsa. Ɛbi nso resere. Barima baako atadeɛ yɛ akokɔsradeɛ.

Asogyafoɔ bebree nam lɔɔre kwan bi ho. Wɔn nyinaa hyɛ atade korɔ. Na nwura bebree gu lɔɔre kwan no ho. Ɛhyɛn mmienu nso di wɔn akyi. Na wɔn ntadeɛ no nso yɛ bunu.

Akonya kɛseɛ ɛne ɛpono ketewa bi si ɛdan fɛfɛɛ mu. Ɛdan n'ahyɛnso deɛ ɛyɛ fitaa. Nkanea bebree wɔ dan ne mu na wɔkye kɛseɛ bi nso bɔ dan ne ho.

Nnipa nnum bi aboa anoo wɔ dan bi mu Ɛnan yɛ aborɔfo a wɔte hɔ. Baako asɔ n'abɔdwe. Nnipa baako so gyina hɔ a ɔyɛ tuntum. Ɛdan n'ahyɛnsodeɛ ɛyɛ fitaa a ɛmpoma mmiɛnsa wɔm.

Nnipa bebree bi aboa ano wɔ ayaresabea. Nnipa no nnan hyɛ nurse atadeɛ. Ayarefoɔ no bi te mpa so, ɛna ɛbi nso gyina hɔ. Ayarefoɔ no baako hyɛ atade fufuo.

Nnipa bi aboa ano wɔ kodoɔ bebree bi wɔ nsuo bi ti. Na adan bebree wɔ kodoɔ no akyi a kubedua tenten bi si hɔ. Kodoɔ no bi ahyɛnsodeɛ yɛ wiem. Ebi nso yɛ fufuo.

Mmofra bi aboa ano ɛwɔ ɛpono bi ho ɛwɔ ɛdan bi mu, ɛpono no yɛ miennu na wɔn nyinaa de wɔn ani baako ɛɛhwɛ mfidie bi mu. Ɛpono ɛyɛ fufuo.

Mmeranteɛ bi aboa ano wɔ galamsey ase. Ɛbinom koto hɔ ɛbinom nso gyina hɔ. Nsuo bi a ayɛ atɛkyɛ da wɔn akyi. Na mfidie bi nso wɔhɔ a wɔde reyɛ adwuma.

Nnipa bi aboa ano wɔ asase bi so. Ntomadan bebree atwa wɔn ho ahyia. Ntade ne nkukuo nso atwa wɔn ho ahyia. Nnipa no bi yɛ mmɔfra, ɛnna ebi nso yɛ mmaa mpanimfoɔ.

Mmɔfra mmiɛnsa bi butu hɔ rehohoro nkukuo mu. Ebi yɛ nkyɛnsee, ebi nso yɛ mplɛtee a n’ahyɛnsodeɛ yɛ ewiem ne ebunu. Ewiem ayɛ tumm kakra. Na dua bi ne efie bi nso si wɔn akyi.

Nnwontoɔ kuo bi a wɔafa wɔn ho kama aboa ano. Mmarima no yɛ mmienu, ɛna ɔbaa nso baako. Ɔbaa no rebɔ violine. Barima baako te afidie foforɔ ho, ɛna baako nso gyina hɔ reto nnwom.

Mmarima mmienu bi hyɛ polisi atade te dan bi mu. Baako akyekyere baako nsa, na ɔrewɔ no panneɛ. Nea wɔrewɔ no panneɛ no afee ne se. Deɛ ɔrewɔ panneɛ no hyɛ kyɛ a n'ahyɛnsodeɛ yɛ wiem.

Nnipa bi wɔ agodie bi ase. Bi hyɛ sogya ataadeɛ a wɔretwe ahoma. Wɔn a wɔretwe ahoma ne bi atete atɔ, bi nso gyina hɔ a wɔrehwɛ deɛ wɔreyɛ no. Nnipa ne bi ntaade ahyɛnsodeɛ yɛ wiem.

Dan kɛseɛ bi si hɔ a ɛyɛ dada. Dan no yɛ aborosan. Nipa bebree ɛtete ɛdan ne ho. Ɛdan ne soro no no edwa kakra na aboɔ bebree so etwa ɛdan no ho ehyia wɔ fɔm.

Ɔbaa ne barima bi te pono bi ho. Aduane si wɔn mmienu nyinaa anim. Barima no kyɛ ne n'atadeɛ a ɛhyɛ no ne dɔkɔdɔkɔdeɛ a ɛkita no nyinaa yɛ kɔkɔɔ. Ɔbaa no nso resere, na ɔkuta kube.

Mmarimma mpanimfoɔ bi te hyɛn a ne tae yɛ mmienu resi lɔɔre kɛseɛ mu. Lɔɔre no ahyɛnsodeɛ yɛ fufuo, na mmarima no nyinaa yɛ Aborofo. Baako ataade yɛ wiem.

Nnipa mmiɛnsa bii nante wɔ kurom. Deɛ ɔtwa toɔ ataade ɛne ne duku yɛ akokɔsaadeɛ. Mmienu so dadekyɛnsee akɛseɛ. Kyiniyɛ tenten bi si hɔ a n'ahyɛnsodeɛ yɛ kɔkɔɔ ɛne ɛwiem. Nnipa bi mo nso ɛɛtɔn ntaade.

Mmarima bebree bi atwa afuom afidie ho bi ahyia. Afidie no ahyɛnsodeɛ bi yɛ ɛbunu ɛbi nso yɛ akokɔsradeɛ, ɔbaa bi nso gyina hɔ ɔkita afidie a yɛkasa mu.

Nnipadɔm bi aboa ano wɔ park bi so. Ebi kuta ahomatrofoɔ deretwa mfonin. Wɔn nyinaa ani wɔ nipa baako so. Na saa nipa no de ne nsa asi fam a ɔreyi kɛkyɛ.

Ɔbarima panin bi hyɛ atade tuntum gyina mfonin bi ho. Ɔpanin no hyɛ sopɛɛse, na mfonin no yɛ mmeɛnsa. Obi gyina mmɔfra a wɔaboa ano ho wɔ mfonin baako mu.

Mmaabunu nnan te afidie ho wɔ dan bi mu, mmienu yɛ mmaa na mmienu nso yɛ mmarima. Ɔbarima baako ne ɔbaa baako kita afidie a wɔkasa fa mu.

Mmarima bi de afidie kɛseɛ ɛɛyɛ adwuma bi wɔ lɔɔre kwan mu. Mmarima no yɛ nsia na wɔn nyinaa hyɛ ɛkyɛ ɛbɔ ɛti ho ban. Ɛbinom ataade ɛyɛ ɛbunu a ɛhyerɛn.

Mmofra mmienu bi ɛne mpaninfoɔ mmienu bi akoto ɛwɔ afuo bi mu, na wɔn nyinaa se gu so resere. Baabi wɔwɔ no, nhwiren atwa wɔn ho ahyia, na dua kɛseɛ bi nso si wɔn akyi.

Nkonnwa mmienu bi a n'ahyɛnsodeɛ te sɛ ankaa si dan bi mu. Didipono baako si nkonnwa no mfimfin. Nhwiren bebree atwa wɔn ho ahyia wɔ dan no mu. Nhwiren no bi wɔ soro, ɛnna ebi nso wɔ kɛntɛn mu sensɛn hɔ.

Maame paninmu bi tena hɔ a ɔhyɛ kyɛ, na kɛntɛn dodoɔ bi nso atwa ne ho ahyia. Kɛntɛn biara wɔ nnɔbaeɛ gu mu na borɔdeɛ nso gu ne nkyɛn. Nnɔbaeɛ no bebree ahyɛnsodeɛ yɛ abunu.

Nkonnwa ne didi pono bi si egyaade fɛɛfɛ bi mu. Kyɛnsee mmienu ɛsi didi pono no so. Egyaade n'ahyɛnsodeɛ ɛyɛ fufuo na nkanea nso bobɔ soro. Ɛpono baako hwɛ abɔnten. Mpoma mmienu so so wɔ hɔ.

Asono nnan bi wɔ nwura bi mu. Nsensan a ɛwowɔ hɔ, nnua nso akɛseɛ sisi hɔ, na nnipa binom nso te hyɛn bi mu a ɛdi ɔsono baako akyi.

Nkonnwa nnɔtwe si dan fɛfɛɛ bi mu. Ɛdan n'ahyɛnsodeɛ ɛyɛ ɛwiem. Ɛsoro nso so yɛ fufuo. Nkanea bobɔ dan no mu. Sini nkrataa nso bobɔ dan no ho.

Nipa bi aboa ano wɔ ɛpono mmienu hɔ ɛnan te apono akyi ɛna wɔn waka nso gyina ɛpono no anim baako atwi ne mu di adeɛ ɛma deɛ ɔgyina hɔ baako nso kuta sika.

Mmarima nnan bi reyɛ adwuma, na wɔn nyinaa hyɛ engineer atade. Mmienu kuta wheelbarrow a kɔnket gu mu. Baako gyina hɔ rehwɛ, baako nso sno koto hɔ.

Nsuo da hɔ a fie bebree sisi ano. Kodoɔ akɛseɛ nso sisi nsuo ne so. Kodoɔ no dodoɔ yɛ fufuo na bi nso yɛ kɔkɔɔ. Nnua tenten a n’ahaban no yɛ ahabanmono nso sisi fie n’anim.